Lokomena maromaro mitovy mihisa enina izay ao anaty tranony tsara tarehy, ny tapany ambony mitaratra fotsy saingy tarafin'ny ao anatiny dia lasa mavokely, ny tapany ambany kosa miloko volom-bolamena.

Sainam-pirenena ahitana telo zoro miloko maitso amin'ny sisiny avia ary amin'ny zorony avanana kosa telo zoro miloko mena, loko mavo no hita miavaka tsara eo ampovoany.

Fivarotana fitaovam-pianarana amoron-dalana. Ahitana kahie isan-karazany, izay samy manana ny ateviny sy ny alehibeny ; nampifanaingenina mba tsy hibahan-toerana.

fonomboky miloko volom-parasy somary manopy manga ny sisyny ankavia ary soratra lehibe miloko fotsy kosa ny eo amin'ny farany ambony izay lohaten'ny boky eo ambany sarimbehivavy mitaratra natiora ao anatin'ny hazo rano ary dobo

Gazety maromaro piseho isanandro, misy karazany dimy ary samy ahitana sora-baventy lehibe misy ny anaran'ny gazety eny ambony indrindra.

Boatina menaka plastika, ahitana taratasy mipetaka eo amin'ny sarony izay misy ny anaran'ny menaka sy sarikely famantarana vehivavy lava volo miloko mavokely ary ny asan'ny menaka.

Dobo lehibe miendrika boribory mipetraka ambanina tendrombohitra amin-kivatovato. Feno bozabozaka sy zava-maniry ivaiva manodidina azy ary nitokana amin'ny toerana kely iray.

Pensilihazo maromaro manana loko samy hafa, maitso antitra, mena antitra mikisarisary voninkazo fotsy sy mikisoratsoratra. Natao tao anaty kaopy bakoly fotsy misy sarina raozy mena eo ivelany.

Boky kely lavalava, ahitana sarina tovovavy misarakorako volo tsofin'ny rivotra anaty rahoana, mipetraka eo ambony fitendry solosaina miloko mainty.

Tafondro lehibe izay efa arafesina sy efa tonta ny ela. Vakoka mipetraka ahatsiarovana an'ireo ady lehibe nifanesy teto amin'izao tontolo izao ary koa ny fanjanahantany efa nisy teto Madagasikara.

Fitaovana fanaovam-bolo mandeha amin'ny herinaratra. Ny lohany misy tsilotsilo izay andraotana sy mba hampiraikitra ny volo mba hampiolankolana azy tsara ary ny tahony kosa miloko mainty sy mavokely.

Rangahy iray izay manao fanamiana mampiavaka azy amin'ny andraikitra tazominy : akanjo mainty misy bokotra maro maro miloko mena ary miambozona lakroa manao satroka kely mena.

Satroka tsihy isan-karazany ahitana ilay mivelatra sy manakona amin'ny masoandro. Ao kosa ny satroka penjy izay tsotra, misy frizy frizy maromaro amin'ny vatany ary manodidina misy kisarisary efa-joro.

Trano fiangonana anaty tanana ahitana tilikambo miavoavo miavaka tsara, misy famataranandro eo aminy ary io didinina trano vitsivitsy sy alaala.

Lohaten-gazaty lehibe ahitana vaovao politika miavaka. Misy ny sarin'ireo minisitra samihafa eto amin'ny firenena sy ny filohan'ny repoblika ery amin'ny farany aloha izay manao latabatra boribory mivory sy mifampidinika.

Fanday miraikitra amina voninkazo fotsifotsy izay mahatonga ny lokony hiavaka tsara, mena, fotsy, mainty ary ny vatany toa matsilotsilo, toa azo an-tsaina sahady ny lokon'ny lolo ho havoakany rehefa avy eo.

Tovovavy iray mampiseho ny bikany avy aty aloha sy ny avy aoriana, manao akanjo fotsifotsy bori-tanana ary zipo mavo lava hatreny ankitro-tongotra: ny ambony somary teritery ary ny ambany kosa somary mivelatra.

Harendrina vita malagasy novokarina tamin'ny taratasy somary naketroketrona ary natao izay hanomezana azy endrika boribory ; nasiana tahon'ny kely vy ary ao anatiny kosa dia efa misy fametrahana labozy.

Fivarotam-panafody ahitana fanafody maro isankarazany. Tovovavy iray no hita mitana baoritra fotsifotsy mijery izany manoloana solosaina iray mipetraka ambony latabatra.

Eny amin'ny arabe ahitana olona maromaro izay manao fiakanjo samihafaa. Ao ny manao pataloha sy akanjo maivana, ao kosa ny manao kilaoty fohy ; fa ny ankabeazany dia manao akanjo mafana mety hoe mangatsiaka angamba ny andro taminy io.

Sary famantarana, ahitana tarehin-tsoratra lehibe sy matevina miloko manga ; ary eo ambany kosa, tarehin-tsoratra roa manify izay miloko mainty ; ny ao ambadika kosa dia fotsy ranoray mba hampiavaka ireo soratra ireo.

Vavahady lehibe an-tsekoly miloko manga tanora ; izay ahitana ankizy maromaro eo anoloana ; ny sasany mitondra elo miaro amin'ny masoandro ; ny sasany variana miresaka.

Boatina menaka ahitana sary kely miendrika vehivavy izay manana volo matevina sy mibontsina, ahitana soratra vitsivitsy eo amin'ny volony, ary ny tarehiny miloko fotsy toy ny taratasy, ny tapany ambany kosa dia ahitana loko mainty miavaka tsara sy soratra vitsivitsy.

Eny an-dalambe ahitana fiara karetsaka maromaro izay mandeha sy miantsona eny amin'ny sisin-dalana, ary mpandalo maromaro lahy sy vavy.

Ankizy majinika maromaro mipetraka ary manao boribory ahitana vehivavy iray efa somary nahazoazo taona eo afovoany ny sasany amin'ireo ankizy mitondra saina rovidrovitra

Tovovavy mainty fihodirana manao saron-doha, ny masony maneho mitsiky, ny molony sy ny orony somary ngeza, miambozona rojo volamena izy ary ny akanjony mampiseho ny sorony sy ny tratrany.

Toeram-pilanona iray, ahitana olona maromaro, manao fiakanjo mihaja, miloko manga ny ankabeazany. Mikoràna, mandihy, toy ireny olona mamonjy fampiakaram-panambadiana ireny. Erỳ aloha kosa ahitana tanora vitsivitsy mitarika.

Vehivavy roa, ny iray olon-dehibe reniny ary ny iray kely zanany, mijoro eo an-tokotany toa mandinika zavatra. Ny iray mitan-takolaka ary ramatoa lehibe kosa mitery kiho.

Toerana manara-penitra izay ahitana trano lehibe iray, izay misy rihana, misy lavarangana sy varavarana fitaratra. Ety ivelany kosa misy zaridaina mahafinaritra feno hazo maniry ary bozaka matsohitsohy azo ipetrahana.

Toeram-pivarotana iray ahitana kojakoja maro samihafa toy ny: vilany, lapoaly, fampangotrahana rano, fitondrana rano sy ny maro samihafa; ny ankabeazany dia mandeha amin'ny herinaratra.

Fiarakaretsaka iray ahitana kodiarana efatra, miloko volondavenona. Misy mpamily ao anatiny efa sasatra miandry izay handeha. Aoriana ahitana olona maromaro samy manana ny ataony avy. Misy fivarotana entana madinika, misy fivarotana mofo sy kafe.

Volom-behivavy tsotra sy mangirana ary lava ; tarafin'ny tara-pahazavana ka manjelatra aoka izany. Mampahatsiaro ahy ny zandriko izay tena lavavolo sy tsara tarehy nampitsiriritra ny tovolahy maro.

Lohatenin-gazety lehibe izay maneho sarina lehilahy lehibe telo misoloky manakona ny masony amin'ny taratasy fotsy. Ny iray manao akanjo maitso, ny iray akanjo mena ary ny iray kosa toy ny relijiozy manao lobaka ao anatiny sy akanjo ba ivelany.

Tsena ankalamanjana ahitana mangahazo maina mivangongo napetraka amin'ny tany izay nolafiana gony kely ; manodidina azy kosa dia ahitana entana hafa toy ny voankazo eny hatramin'ny voninkazo artifisialy.

Fonom-boky ahitana tarehitsoratra maromaro izay misy loko samihafa ao ambadika mavokely, oranjy, ary mena. Aoriana kosa ahitana sarin'olona mipetraka tsy manao kapa.

Sary famantarana miendrika boribory mitapaka ny ambony sy ny ambany eo avovoany ahitana tarehin-hitsoratra mihavaka manana endrika hafakely milokom-bolamena sy fotsy.

Toera-pivarotana iray, misy haingo isankarazany: ao ny kavina, ao ny fiambozonana, ao ny vakana maro samy hafa, ao ny ankoso-bolafotsy, ao ny ankoso-bolamena. Ahitana hiany koa, fitafy.

Tranom-boky ahitana boky maro samihafa fa boky iray no hita tena miavaka eo afovoany, miloko mainty misy sarina alika eo aminy, hita miavaka tsara ny masony ary miloko kisarisary fotsy sy mainty.

Sampanan-dalana an'Ambohijatovo izay ahitana lalana telo samy hafa. Ny iray mankany amin'ny zaridaina, ny iray mankany amin'ny tonelina ahitana fiantsonan'ny fiarakodia izay misy fiara mijanona maromaro.

"Motard" vehivavy izay mamily kodiarandroa. Manao satroka fiarovana izay miloko mainty sy maitso ary manao akanjo fotsy ambony ambany, misy bokotra efatra eo afovoany ary misy ny sainam-pirenena Malagasy amin'ny ilany ankavia.

Voromahery vorona lehibe mipetraka amin'ny ahitra maniry amin'ny tany. Ny lokony mitsoriadriaka fotsy sy mainty, ny masony boribory misokatra tsara, ny vavany somary maranitra.

Fonom-boky mampiseo tanàna lehibe iray any ivelany ahitana trano lehibe sy avo maromaro ; ary ny loha tenin'ny boky erỳ ambony-drindra ary koa taremarika lehibe eo afovoany.

Vehivavy avy niantsena, mandalo manoloana takelaka dokam-barotra roa lehibe, arahina lehilahy iray manao satroka bà sy akanjo manga mafana ary pataloha mainty.

Vehivavy manao fitafy malagasya, raoby ambany lohalika miloko volontany sy volondavenona ary nampiarahana tamin'ny lamba landy nasadiaka eo amin'ny soroka izay mampiavaka an'Iarivo.

Takelaka iray manoro lalana manondro miakatra sy manondro miankavanana ary ahitana koa vavahady iray misy ny sary famantarana "banque" misy eto Madagasikara.

Vata fampangatsiahana ahitana sakafo mora simba toy ny hena , henan'akoho misy fehany , misy vatany , misy elany ; ary ao amin'ny faharoa kosa ahitana sobakaka ; any amin'ny farany ambany koa ahitana atikena izay efa mifono tsara ao anaty selefanina.

Trano vitsivitsy efa somary ntaolo, mitafo tanimanga. Ny eo afovoany hita mbola tsy nisy fanavaozana mihitsy, ny varavarankely mihidy ary ny lavarangana kosa, efa tena boboka ny hazo toy ny tsy misy mipetraka.

Anaty magazay lehibe, toerana manokana ahitana ireo voankazo isan-karazany. Hita miavaka amin'izany ny mananasy izay voafantina ary mbola miraikitra amin'ny tahony maitsomaitso matsilotsilo iny.

Ankizy maromaro milalao eo an-tokotany manao boribory, misy ankizy ray eo ampovoany izay manao fihetsika arahan'izy rehetrarehetra ; ny lehibe mitazana sy mihomehy mijery izay ataony'izy ireo.

Manga vao notangosana, matoy tsara ary nofantenana tamin'ilay vaventiventy sy masaka tsara mapite hihinana ; ny sasany natao tao anaty koveta ; ny sasany kosa naparitaka teo ambony bozabozaka.

Tovovavy manao fitafy mihaja toy ny handeha hivavaka, ny ambonin'ny akanjo fotsy manify, misy palitao manga tanora ny ivelany ary ny ambany kosa zipo manga tanora miketroketrona midoroboka, mitondra poketra mainty ravehivavy.

Eny an-dalambe ahitana tontonana dokam-barotra maro samihafa, ary taksi be fandehanan'ny besinimaro izay miloko maitso ary ahitana dokam- barotra iany koa eo amin'ny varavarana aoriana.

Toerana kely maneho avy hatrany ny any ambanivohitra na ny endriky ny tanàna na ny mponina ao aminy, amin'ny fitafy tsotra tsy manaraka ny toetr'andro, ny satroka tsihy, sy ny trano kely tsy manara-penitra mbola mitafo bozaka.

Trano biriky mitafo tanimanga, miloko mena ny tapany ambany, biriky tsotra ny tapany ambony. Ahitana varavarankely roa : ny iray mivoha, izay miloko manga ary ny ambany mihidy, miloko mena.

Etazera ahitana boky milamina sy mifampiankina ary boky vitsivitsy izay aseho tsara ny fonony sy ny lohateniny mba hanintona ny mpividy sy ny mpijery.

Olona maromaro mivory, mipetraka mamonjy alokaloka. Lehilahy iray no hita mijoro eo afovoany izay manao satroka sy manakona ny tarehiny amin'ny tanany ankavanana mba hiarovany amin'ny masoandro.

Arabe eo ivelan'ny zaridaina ny Ambohijatovo izay ahitana mpandeha maro miakatra sy midina, tsato-kazon'ny jirama ary ahitana ireo hazo maniry ao anatin'ny zaridaina.

Tantanana manana endrika isan-karazany, ny iray maranitra ny lohany, ny iray somary mavesatra fa dombo ny andaniny roa, ny iray kosa misy fiketohana ary ny iray farany somary maivamaivana ary dombo ny andaniny roa.

Boky roa samihafa fianarana teny frantsay izay nampiasaina tany amin'ny ambaratonga fototra, ny iray ahitana sarina tovolahy kely sy tovovavy kely ary saritanin'i Madagasikara eo afovoany, tena ahatsiarovana ny fahazazana.

Miaramila maromaro manao fanamiana mitovy, milanja basy miara-mitodika miankavia manao matso eny ampovoan'arabe.

Mpivarotra amoron-dalana, ahitana kojakoja maro samihafa fampiasa andavanandro, toy ny : zinga, kaopy plastika, fanatatavanana, borosy, fibatam-bilany, sy ny sisa sy ny sisa.

Karazana legioma anaty koveta pilasitika maitso samihafa. Ao ny saosety efa matoy tsara, ao ny angivy, ao ny "poivron". Ahitana ihany koa tsiperifery izay hanitra fatao amin'ny laoka.

Kojakoja maro samihafa fampiasa andavanandro : ahitana eponza fikoseham-bilany anaty baoritra, ahitana savony vita malagasy vaventy miloko manga tanora.

Voan-kafe maromaro efa matoy sy antitra ary masaka tsara, mbola miraikitra amin'ny tahony miloko mena efa azo tangosana sy ahahy avy hatrany, mbola ravahan'ny ravin'ny maitso.